Keehi dalgga katamgadai dhoqu giddi diza keththatinne danasinne manasinne uyanasi gelanasi asi ba dussa danasi go'iza keththazako ha izi derezanika dhoqu giza keththeti dhoqu giza misha asasi immiza issako

keeththa gaththani payzon corizi diza addeyasay uthi wotizesekko izappe gundze baggaraka diza asay eqqi wotizesekko ista gaththazanekka paranja asatikka dizesekko heyssi keeththazikka xeellanas lo'iza dizesekko istika isipetetha mintishe didesakko.

Dalga kame kaththani indezo asay adde asaynne cima nayti he saa kaamezara bishe deessikko. Kamezi issi asa gizena dishin paydon coriza asa issi dereppe nam'antho dere efanas go'iza kaamezakko ha izika.

Adde asay inddo asaynne booththa ma7oza ma7idi issi bolla hemetishe dizayssakko.istta gaathazankka issi fedidale adezi hessa ma7oza ma7idi ekki wothideskko.hessi asazikka istta gaatazan tophe bandiraza oyqi utidaysikka dizesikko.

Nam'u keeththazi beettishe dizesekko hessa nam7uza keeththazappekka sinthara kehi dembazi kaanassinne dzumma dzummaba ooththanas diza dembazi maati dzoli yootizessekko sek baggan aazi beettize giikko payzon codizi diza nayti hemetishenne asi beettishe dizesekko

keekeza woykko mal7iza qumaza mashshazi gali uttizayssa paydon corizi diza asati heessa mashshaza oykqizi qancishe keekkeza dizesekko istika gamo dzunguza be qoodhen woththidi be hupheni qophe woththidi diizayssakko hayssa tunguza sinthanikka muuzesikka dzumo dzumma kathayfesikka bettishe didessekko

keehi lo7i wothidinne muruthi wotizi keedhettiza pooqe sintezane issi indozi gamo dunguzaza maa7a ooththaza xeella shizaszikko hayssikka katamazan diza keeththezakko pooqezi asa nay daanassinne dumma dummaba oothtanas go7iza keethtezakko

Payddon coridi diza asati gaammo dzunguza maa'i uttidi meedda denbazan uti woththidessikko istafe sinththa baggarakka mederekezani payddon coridi diza ammanththa aawati betishshenne biishshe dizayssakko heyssika issipeteththa minththanassinne dummateththii medhdhettenna mala go'iza miishshezakko

jalga ogezi katama gaattazan dizessekko hayssi katamazikka asane jaanas baanas yaanassinne issipetetha minthanasi go7iza katamazakko hayssi ogezikka oosethishe giddoza gakkizayssakko hayssi ogezikka gamo jereeran oosethinne tophe gaaththani dhaqu giza go7a asi baanas yaanas immiza ogezakko

Keh jalga keeththa gaththani payzancorizi diza addi asaynne indzdzu asay eqqizi ba kushe michidinne baqishe didesikko istika sinthara xarphezazane ciisha dizesikko hessa sinthazaka azi didedikko gamo dzunguza ma7i yotidiza adde utthi yotididisikko

ogeza pitishenne dzuma dzummoba ooththishe diza payzon coriza asati diyesekko hayssi ogezikka buureza pitiza gidikko xeelanassinne hargeppe xeqqanas go7iza miishezakko istika diizay katama gaathan dizesekko hayssika issi petetha mintiza oottozakko

Payzon corisi diza asati katha ayfesa shaa'isenne maxishe dizayssakko heyssi katha ayfesikka maanas go'izayssakko heyssi atatikka hessa kathaza haa'idi beessi maanassinne dumma dumma ooso ooththanas shaa'ise thamazanwotis didesekko.

Keetta sinthani diza miishe payzon corizi diza gamo dzunguzazi meceth wotizi mithazani kaqet wottizesekko hessika bayzethi wottiza dzunguzassakko qopphezikka dizesi dumma dumma gamoza diza miishi dizay pengezan bayzetishe dizesekko.

Gamo dunguzay diza afalaza maa7idi payzon coriza asati gamo dunguzaza afalaras xoku ooththizi issife durushenne dzumma dzummaba ooththishe ka7ishe dizayssakko hayssi dzunguzazayka dhoqu giza go7a gamo gaththaninne gamoza qoncisiza gizayssakko oysi

Dumma dzumma qommo ma'o ma'i ooththidinne dzumma dzumma duullatan utti woottiza asay beettishe dizesekko hessika gamo cima dere asay dizessi pezraalezikka istafe gundze baggara dizesi istafe seke baggara qasseka dzumma dumma asay eqqi ooththizessekko.

Issi adezi ba kusheza qala'ami utidine gede xelishdizaysako iza sinthan xarizan dizays silikezika diziko Hays adezika asa xelishene xomosishe dizayisako kowo osanicha woyiko gita asa danizayisako

Paydon corid diza yelaga naytinne Ade asayi , cima asayi, keetha sinthani oyde bollani uti utidesko.hays asaza gathanka paydoni coridi diza gamo dunguza qopeza be huphen wothi utidesko, ista gathanka cika oykida cima asazika dizesko.

issi addezi be kusheni maxaafa bolla okki woththizinne biireza uththizinne xomoshis itizisekko hayssi addezikka dzaannanchawekko kawo oosanchazakko hayssika asasi madare kezan uthi woththizi haasayishe dizayssa addezakko

issi addezi gaamo dunguzaza maa7i bottizi ba kusheza mirqi wotizi xarphezazani wotiizi dizessikko izikka asas madara kezan uttizi haasayishe dizayssi bettishe dizessikko hayssi addezikka gaamoza dunguza minchetanassinne asa dhoqu woottanass maa7izayssakko

Keeththa gattani payzon corozi diiza asati utti wotidinne eqqi wottidi dishe diesseekko iza gattanikka payzon coorozi diiza beqqoodheni gamo dunguza woththi wotidi ba xarphezazan ciishshazi nam7azi diizayssi bettishe didessekko hessikka issi petetha minthanas go7izessekko.

Keehi dalgga deenban hayssikka asi dizza derezzi betteshe dizaysakko hayssappeka gaththan azi de'za gikko keehi dalgga haththazi teqqeththi oththizayssatakko hayssa haththazikka asi uyanas mizza ushshanassinne dumma dumma mayo mec'anas go'izza haththakko issithappe guyye bagarakka bochcheka dizayssakko.

Nam7u maata keethan keexetdi dizay beettishe de7ettesiko , hessa keethazan guutha naazi oottishenne hessa keettszan gelanas bishe deesko, hessi keettazi aaze giiko gaara derezan deesiko ,maati miththiyika dumma dumma miishshati dizaysako.

Dalgga keeththa gaaththan ooraththa ma'oti kaqeti uttidinne biittazan de'idinne dizayssako. Hayssi ma'ozikka shammanasinne bayzanas go'iza ma'otazakko. Hayssikka ooraththa ma'otazakko. Booththa, kareththazinne dumma dumma ma'o qommozi dizayssakko hayssa keeththa gaaththan

katama gaththani issi ammano aawaza gulbataza yerisishenne dumma dummaba ooththishe diza asazi beettishe dizaysako, hayssi ammanoza aawazikka asaza be kushe yerisishenne dumma dzlummoba ooththishe dizekko izika dizay keethta xaphoni harezikka istazaara dizisekko

oge xaphoni bayzatita ma7oza keeththazi bettishe dezekko hayzi may7o bayziza keeththazikka dumma dzumma maa7o asa nas bayzanasi qaphi ootidi bessishe deesekko hessika boothtaza karthazanne dzumma dzumma ooratha ma7ozi mitha bolla qaapheti ootizezsekko

keehi lo7izinne keehi xeellanas lo7iza geela7o indo nayti issip dirani eqqi woththizisekko istika be kusheni guufezakka oyqi ooththizsekko istika be hupheni shaasheza qacciu woththizizakko be kusheni qasseka ciishshaza oyqqi wooththizi xeellishe diisizakko

dalga bessazan hesikka izappe gunde baggara dizay bochcha zazan hissi indzo naya eqqa wooththazanne be kushen booththa banjiraza oyqaza xeella shi dasukko izakka be wuphen qophe wothazozazsukko izakka diray wora gaaththan dazukko

issi adezi warqataza woykko woytoza nam7anto addesi imishe dizayssi beettishe diezsekko nam7anto addezikka gamo dzunguzaza ma7i wotidsikko heyssi woytozikka ooththanassinne asara daanas go7iza woytozizakko

keehi giththa bochchezi beetisi diezikko hayssa bochcheze bollaka mithazi maatazinne dumma dumma miishezi beetishe diesekko hayssa bochcheza xaphonikka ogazi dizayssan fayzon corii dizasay bishenne ishe dizesekko hayssi bochchezikka maathe maanasinne mehehe manasi goyzessekko

Payizon corizi diza indzo asay beettishi didesekko hayssi indzo asasikka kaalliza xoqo ooththizi kuwazan attishi didesekko indzu asay toophe dichchassinne adde asas sipetetha mintiza asakko heyssika naaza yeliza indzo asakko.

Keehi jalga keeththa gaththani ooratha maa'ozi qaaphon qaaphon dizayssakko hayssi ma'ozikka asi shammanassinne miisha imidi bayzanas go'iza kiittezakko hayssi ma'ozikka xeellanassinne maa'anas keehi lo'iza maa'ozakko.

laalibeelan diza pooqezi beetti shidiizikko hayssika payzon corizi diza xoomoosanchasasi heessa bessabidi xommoosizinne tophe gattas miisha immisiza bessezakko hayssi bessazikka dhoqu giza go7a asanas immiza keeththezakko

ichacha guttanayti keeththa sinthan diza karezan issi dirani eqqi ooththizi diesekko heyssikka maaran maaran issi bol eqqi ooththizisekko istika indzo nayta woykko macanayta gidizayssakko ista gaththazenika issi naya ciishshaza oyqaza eqqa othizisekko istafe gundza baggara keethtikka didesekko

Gotara getetidi xaafeti utida miishazi ingilizathora desko, haysi gotarazik nuni xaafiza mishaza carko bolla yediza miishazako , haysika dhoqu gida go'a asa nasi imizaysako. Gam'o wodeppe bollan diza misha nu koyiza wodin go'anasi mishizazako.

Gazexa woraqatazani hezdu asati eqiwutidi dizesiko istika issipeteta mintanasnne metoy medhetizaysa birshanasi tobishenne eqi wotidisko istape gunze bagaraka sawudiarebezi bandirazi betishe dizesiko.

Keehi adussa keeththazi xeellanas lo'izayssi hayssika pooqeza giidi xeysizaysi beettishe deessiko. Hayssi keeththaza gaaththanikka paydon coridi diza keeththaz dizayssakko. Asa naay bayzanaasinne dumma dumma miishshe shammanaas go'iza keeththezakko hayssi.

kiisha giza ingilizathora xaafeth yoottizayssi beethchishe deessekko haysikka issi asazi nam7antho asas ba qofa yeddanas go7iza kiisathakko hayssi kiisazikka asas go7a immizessekko asi baaththa qofa hara asas gishesessekko

issi addezi madarakesani eqqizi haasayi shenne tobi shedizessikko heyssi addezikka asa gathan diza metosha birshanassinne dzumma dzumma issipetetha minthanas haasayi shediessikko iza suntanka heedzdzu qaala cooshintezikka didesikko heyssika izi haasayizayssa lhoqo ooththizaysakko

gaazeexaza woykko mishiraachchoza warqasa getettii xeesetizayssa bolla dzumma dzumma miishi beetti she didessikko heyssika payson cori diza asathi ombarazaani keeththa gatthan uttidi dubbasishenne be kushesha xoqu ooththidi haasayishe diza asi beettishe hedezekko

payzon corizi diza dzuulata asay utsi bolla uthi woththidinne oygezan dizessekko hayssika metoza dere metoza tobanashinne dere metoza birshanassi tobishe dizessekko hayssi dzuulatizikka dhoqu giza asati ooththiza duulatazakko

nam7u addezi madarekezan eqqi woohthidi keehi payzon corizi diza qaala cooshenthaza essa sinthan dizesikko istafeka nam7aza oyqqizinne qaala cooshenthazan haasiyishe diesekko hayssi nam7u addesikka madarekezan dizi metoy dizaba birshanassinne dzumma dummaba tobishe dizi sisekko

aayo gizayssi sutha mala diza warqatha bolla xaafetiti lo7idi diesikko hayssika aayoy dzuu sayo poo7onne siiqo gizayssi xaafethi yoothtidesikko hayssa malazikka asa nay aayo si diza qofaza minthanassinne aayo dosanas go7iza miishezekko

Nam'u addezi issi miisha oyqqi ooththizi xeelli shiddidesekko istafe gundza baggarakka toophe bandirezi beetti shididesekko heyssika kare derenne tophe dere issipetetha minthana si go'iza miishaza ooththi shiddidesekko istafeka issoy paranjazakko.

Heedzdzu gita azazi gaazexa bolla de'ishe dzizesekko heyssika he riporter geetettidi ingilizatora xaafeti yootezsikko heyssika miisha woykko miisha ministereza dizayssi itophe gaathi ista gaathan dizessekko heyssika isipetetha kare direnne tophe direra mintanas go'iza gaazeexa azazekko.

Lo7o paasikka gizayssi amarathora xaafethi yootizessekko izappe gunde baggarakka aazi dizeegikko kaasanchazi dizesikko hayssi kaasanchazikka be hupheni qophe woththi yootizesekko heyssika ibeese gizayssi ingilizathora xaafethi yootizesekko.

Pirdza keeththaza dizayssi beetishe didesekko hayssi pirda keeththazikka tuma tuma gaanaw wordo wordo gaanawu shaakanas go7iza pirdiza keetazakko hayssika manquwazanne duriza asa shaakanassinne tumatetha asanas immiza keeththazakko hoyssi.

Wora gatani qoqaza getitizaysi koronte efizaysi eqi uttidaysazako haysi koronteziza asa nai' xumappe poo'si immizaysakko. Koronteze tophphe gidon dalga gata xonppishene poi'sishe dizaysakko.

Nam'u Indo nayti benta kethazani xaraphezazani wothidinne so ketha qopaza hasa'ashenne tobishe dizagsako, izappe gunde bagaraka misile denthiza asay paydon corid misileza denthishe desko, istika dizay keetha gathani dizaysako.

Keehi dalgga bessani koronththes shaakkizayssa woykko gaaneza gizi xeesizayssi paycon corizi deessikko; hayssi korontheza shaakizayssikka haakko dere woykko gaarazan diza deressi koronthes as shaakanas go7izayssakko; koronththe xuman xomppanas go7iza miisessezakko.

wora gattazan diza ogeza xap'oni korontezi efizayssi betiishshe de'essikko hayssi korontezikka asas xumizaza po'o poo'anas go'iza korontezakko hayssi ogezikka qasseka asa nay hemettanassinne dumma dumma ooththanas go'iza ogezasokko

ogezani issi adde nay bishshe deesikko heyssa ogeza xaphphozanikka koronte dizayssi betiishshe dessikko hayssi korontezikka xumma bolla xompanasi dere metoza birshanas go'iza korontezakko hayssikka dhoqqu giza go'a asa nasi imiiza korontezakko

korontezi dizayssi dere gattani beettishe deesikko hayssi korontezikka xuma bolla asa naasi xompanossinne poo7o asa naas immanas goyizakko heyssa korontezappeka ushacha baggara asa keeththazi keeti uttizesikko hayssi keeththazikka asi daanas go7izayssakko

keehi dalga wora gaaththani bochcheshenne tumma duma miteshi dizayssi bettishe didezekko ista gaaththanikka ogezi didesikko hayssa ogezara asi baanas yaanas go7iza ogezakko hayssi bochchezikka miiza heymmanas xommosancha hayssasi xommoosanas goyiza woranne bochchezakko

Adde asay hessika daannanch issi bolla payzon corizi eqqidi tobushe dizayssakko heyssataka istafe gundza baggara worazi dizesekko istafe sintha baggara dembazikka dizeyssekko istika tobettizay meto banta giddon dizayssa birshanasizakko.

Dalgga matazan woyko bessazanni nam'u asatti eqqi uttiddinne woraqataza oyqqi dizayssakko. Issoy adde issoy injekko. Isttappe gundde bagarakka tiiya badalatti dizayssi betishe dizayssakko. Hayssi badalazikka keththa xaphphozan dizayssakko.

Daliga keththa gaththan duma duma mishi betishe dizaysako lemisos xariphesaza uttiza oydezane duma duma xomipishe diza koronteti betishe dizaysako hayssi keththazika xellanasine danas kehi lo'iza keththazako.

Issi adezi eqidinne xeelishenne xelishe dizesko, haysi adezika Keehi gitaza , izika kawo osanchaza adezako, haysi adezika asasi yootishenne dumma dumma hasa'ashe dizaysako, haysika metoza birshanasi go'izaysako.

Keehi dalgga keeththa garssan oydezinne tsarphezazi maran maran cittan utti uttiziko. Haysi oydezinne tsarphezazi asa nay qumma manassinne, issippe ka'anassi go'iza mishako. Haysi keeththazikka korintteza tsompetti uttiziko.

keey jalga keeththa gaaththani kawo oosancha woykko jaannati be lapitoppe woykko komputereza oyqizi xarpheezazan wottizi sobishenne dzuula shishe dizayssakko hayssikka metoy dizayssa dere gaaththappe birshanassinne dzumma dzumma go7a deres ehanas dzuulla shishe dizezakko

Halafeta ooso sohon issi addezi wombara zaana uth wooththizi gamo dzunguzay diza qopheza wothi yoothtizesekko heyssika warqazazani be kushen oyqqizi biire zaana hessa warqaza bolla xaafi hidisekko heyssika dzumma dzumma metoza birshana si go'iza oosozzekko

citan citani maarara payton corizi diza konthalezan kattazi iza bolla qasseka zaytezikka zidezekko hayssi zaytezikka asa nay maanasi beessi uyanassinne nafisappe attanas go7iza kattazakko

Ogezani issi guutha tamare keeththa biza nayi hemethi shididezikko izappe sintha baggarakka issi naya be kushe zaani bombappe gu'iza atazan meetha shuddasikko issafe gunde baggarakka keeththapfe kiiza issi naya beytta shuddasikko hessika quma keeththa zaanizayssokko.

issi yela ganazi be kushen silkeza oyqaza caddase dasukko hayssi silkezikka asara haasayanassinne dzumma dzummaba oottanasi go7iza silkezakko iza ma7iza ma7oykka booththa ma7oza ma7asottazakko izakka key lo7azussukko

payzon corizi diizanayti guppishenne ka7ishe dizayssakko ista gatanikka issi giththanay qaala coos sinthaza oyqqi wottidi yexishenne guppishe diizayssakko guthanayti diciza gidikko deresi go7izanne kahi dhoqu giza go7a immiza asazakko

oge xaphoni diza mithaza gaaththani paydon cori diza asati uthi woththizi eqqi woththizinne dzumma dzummaba ooththishettiza asayssakko hayssi kuwazikka asi tzuke uyanassinne qomo maanasi go7izayssakko hayssa ogezappeka keeththazikka dizessekko

Paydan cooridi diiza kaamezi bettishe dessiko hessa kammeza gaththanika asazi desseko kaamezi eqqidi pude dhoqu ottidi xellishe desseko kaamezi asa na'ay issi deerepe nam'antho deere hemettanas goizza mishshazako hayssi kaamezikka qaanththa woddezan daalgga ogge hametishe desseko

Keehi dalgga keeeeththa gaathani poliseththeta tamaaridi onggida asati bayzon coridinne keeththa gaaththan uttidi duulatan uttidayssako. Hayssa polisetika asasi dere saroththeta ehanasinne dumma dumma metho birshanasi tobishe dizakko.

nam7u tama toyssiza asati be kushen oyqidi haattaza carcishe didizekko hayssika eexxiza tama toyssanas go7izayssakko izappe ushechcha baggarakka biitta goyiza kaamezazakka haattha xarqishe didizekko hayssika eexxhiza tama toyssanas go7izayssakko haattazi

Issi keeththa gaaththani heedzdzu adzdeti issi indzoza xeellishenne heso indzoza tobishe dizessekko istafe gundze baggarakka heedzdzu adde asati eqqi wottidessekko isti dizaykka dere gaaththanakko istafe gundze baggarakka adusa keeththasikka beettishe diessekko.

Jalga keeththa gaaththani poolisetha woykko sarosetha naagiza asati issi bolla paydon corizi uttidi xeellishenne tobishe dizesakko ista duulataykka asa gaththani diza metosha birshanassinne manqo asasi dzumma dzummaba ooththanasi zuulatishe dize dzuulathakko.

issi gitaza kaamezani payzon corizi diza asay yuushuo eqqi wottidi xeelli shiddidayssakko heyssika polise di heyssa tamaza be ishe esa ista tamarsishenne istara yootochi shidizayssakko hayssika tamazappe teqqanas go7iza miishazakko

Keehi jalga keeththa pooqezi betti shi didizikko hayssi pooqe keeththazikka asi daanassinne bayzanasi aqanasi beanasi go7iza pooqe keeththazzakko hayssi pooqe keeththazikka xeellanas kehi lo7i wottidi kowexetiza keeththazzakko.

Keh jalgi wootitinne dhoqu gizi aakki wothtiza poqe keeththazi beetti shitizisekko hayssi pooqezikka ba gaaththani daro keeththaza oyqqi wottizisekko hayssa pooqeza gaaththasanka daanas keehi lo'zayzakko hayssa mala pooqezikka asa naassi dhoqu giza go'a immizaynne jaanas go'za keezazizakko.

keeththa gattani issi addezi ba kusheza micwotizi asa naassi odishenne yootishe dizayssakko hayssi addezikka gita addezakko izikka kawo oosancha daanishessekko hayssi addezikka asas odizayssi era immishenne tamarishe dizayssakko

heedzdzu asati kexishiye diza keeththazan puzeke ishoy dizesekko heyssika ista gaththane issozi ba shaasheza be huphen qophezanne woththizi hemetishe dizesekko heyssika paranjeza daaniza addesaekko heyssika ista gaththani xomosancha asay dizayssa beetti shedizesekko

ichachu asay eqqi wottizsekko isti diizaykka ase mettiza ogezanto keehi lo7izanne cilli uttizakko ista gaththanikka issi indzoy dazukko istafe gundze baggarakka keehi adzusa keeththay woykko pooqeza gizi xeesizayssi keehi payzon corizi dalgidi beettishe didesekko

Simtoozi dizayssi bettishe didesekko heysa simtozoppeka dhou gudi dizay dzuma dumma mitha qommoy didesikko hessika mangozikka bettishe dizekko izappeka gunje baggara aazi deeggikko poqe keeththazikka beettishe dizayssekko hessika asi daanas goyiza keeththazekko.

Hakimezi ayffeza poqidi ayfe gaththin dizza missoza xelishen filgishe dizayisakko haysika harggezasi xaleza emmanasinne sakiza asasa hargeppe paththanasi pilggish isstappe gunze bagara payidon coriza asayi issita xellishe eqqidakko

Hospital ketha gathani payidoni corridi hedza gidida assati aligga bolla ichi utizako . hayisi aligazi harigeza akamishene duma dumaba othanawu utizako hayisi hariganchazika hospital gidon banitta harigezape paxanasi xomesetishe desi

Hospitale gaththazanii harggetiza asaza payddon coriddi diza asati yiddi xellishenne xoomosishshe dizayssakko iza gaththanikka Xilahun Kebede giza addezikka eeqiddi xellishe de'esikko harggtiza asasi xaale iimmiza gidikkopaxidinne uufayetishe hessappe bizayssakko

suutha mere diza maa7oza payzon corizi diza addi asaynne indzdzu asay maa7izi ogezara hemitiza dizekko hayssi ma7ozikka xeellanas keh lo7iza ma7ozaeko istika dizay katama gaaththazzanekko hayssa mala ma7ozikka ma7anas kehi lo7izayssekko

oyddu nayti ista gaththani heedzdzati yelo naas woykko gutha naza tooki wotizisekko istappeka issina ciishshaza oyqa wottozikko nam7anthara qasseka dumma dzumma miisha oyqa ottozikko heyssika heedzdzu naytikka issipe yeletizayssakko

payzon colizi diza gissa asati issi dirani haasayishenne tobishe dizesekko heyssa asataka issi parancazi be kushe mecizi odishenne tamarshishe dizesikko heyssika issi petetha minthanassinne gamo gaaththan diza minthanas go7izayssakko issika be hasheni gamo dunguza woththi otizizekko

simintho keetta xabozane carkoza oyqqiza baratazi dizesekko hayssika hargiza asathi go7ettiza carkozazakko hayssika dhoukiza go7a hospitale gaattan immiza carkozazakko asa nayi heyssape go7etiza sakko

kehi payzon corizi diza asay hospitaale gaaththane dizayssa asazi hoykko paysetha naagiza adezi pilgishenne dzuma dzumma ba ootishe dizayssakko hayssika hargezassi dhale immanassinne hargafe pathanas pilgishe diza adezakko hessika paranjezikka ista gathan dizesekko

paydon coridi diza adde asati mashineza oyqqi wottizi issi bolla xeellishe dizezekko hayssi asatika asa metho birshanassinne harganchi asay dizayssa xomoossiza mashineza oyqqi oottizi xeeli she diezekko istafe gunze baggarakka keeththasi dizessekko

Hatha tikiza bonibazi betishe deisiko ayis bonibazika asa na'i gade ushanas ubabas duma duma othanas madiza hathazako hathi asa na'is kehipe go'a mizayisane de'on danawu goiza hathazako

Kathama gaxazani buraza pitishe diza asati de, osonako istika kehi githa asako istika be kusheni pexa oyikidinne hesa buraza pitishe de,ees burazi kathama gaxan pitetizayisa gidiko hargepe teqizayisa hesati

Ketha gatan diza mashinne paydon c'oridi diza asay xomosishene heysa mashinezanni be kushe wotidi pilgishenne xelishe dizaysakko haysi mashinnezika asa nasi go'a imizanne duma duma mado imiza mashinnezakko haysika asazi xelishe dizesiko.

Nanu gizay amaraththora xaafetidayssi utti woththidesikko. Hessikka inddo nayti woykkoyelaga nayti ba lo'ateththa giigisanas keexxiza keeththazakko. Hessikka huphphe dadizayssi dumma dumma ooththizayssi macca nayta lo'oteththa gujjizayssi diza keeththazakko.

Issi ketha gathan payidon coora ekiza asay eqi utidi xelishenee hasa'ishe dizayisako isita gathanika cima asay dizayis ba hupheni salo malatiza qopheza wothi utidesiko hayis qophezi xelishin lo'izayisako

Paydon coriddi diza asati koronteza oykki uuttidayssakko hayssi gaanezikka korontezas wolqqa haako dere yedanas go'iza gaanezakko hayssikka koronteza shaakizayssakko heysa gaanezakka qaachchishenne birshishe diza asati dizayssakko.

addi asaynne indzdzu asay oydze bolla utthizi issa sintan diza xarphiezane gammo dzunguza apilaza mayssizinne heyssa apeleza bollan maataza qachizi woththizi utthiisakko heyssika gammosasi leemisosakko heyssi maatazii

asi hemettiza ogezi kasama gaattan dizayssi beettishe dizesekko hayssika ollazi heessa xaphonikka dizesekko hayssi ollazikka haathtazi baanassinne dzumma dumma buurazi mecetanasi go7iza ollazizekko hayssi ogezanka hasanay hemettizesekko iza xaphonikka gaarezi tookkiza miishasa guuthanayti ooththiza gaarezi beettishe desekko

cigiyoti ottidinne giigiza miteza payzon colisi diza indzu asaynne adde asay xeellishenne mitha bolla kiishe didessekko hayssi mitezikka keeththa keexanassinne dumma dummaba ooththanas goyiza mitezakko hayssa mala mitezikka gamo dere kaaththani didessekko

Ogezan bishe yishe motorezani uti utidayisi betesiko hayisa ogezpe ushacha baggara olazika dizayisako hayisa olazi burata olanasine duma duma bata go'izasako hayisika isitape sintha baggara poqeti dizayisako.

Keehi dalga bolla zaani qaala goyethe dizayssi bootha birathan dizayssi eqqi ooththizaysseekko heyssika issi asasi ba mobaale zaara hara hasazaara haasiyanas go7iza qaala goyethe geetettidi xeesettizessekko deessika gaamo gaaththan dizayssekko.

Haddisa baggaranne ushachcha baggara mithape ketheth uththiza keettazi beetti shidissekko iza godzappeka biittazi qoqofeth oothizessekko heyssa gaastazan nam7u addeti haddissanne ushachcha himetti shi dizissekko istafe gundze baggarakka asi dizessekko

ooratha ogezi medheth uttiza xaphoni tumma dzumma keehi lo7idinne loohiti keexeth uttiza keeththazi bettishi heddidesekko hayssi keeththazikka shuchchappenne tumma dzumma miisheppe keexeth wotthizayssakko hayssa mala keeththazikka gamo direeran coridi didessekko

Payzon corizi diza gissa azati be huphezan qophe woththizinne hemetih hi dizekko istika be qoorezani goofa sawula dunguzaza maa'i woththidizekko hayssi goofa dzunguzazikka issipetetha minthanassinne dumma dzumma ooso deregattan oottanas maaddizayssakko.

Oyddu asati mejerekezaani eqqi ooththizi diessekko ista gaththappeka issi karethaza addezi woytoza nam7antho addeozi immishe duzessekko istafe ushechcha baggarakka nam7u addezi eqqi oohthidesekko hayssika ooso ooththanassinne issi petetha minthanas go7iza woytozakko.

axirezi beetishe dizessikko hayssa axireza pengezikka qorqorozaani kexxethi uttidesekko izappe gundze baggarakka daro keethi paydon coridi dezesikko hayssi keettezikka asi tamaranasi daanassinne dumma dummaba ooththanassi go7iza keettezakko.

Issi adezi be hadirssa kushshenne ushshscha kushsheza minththi oyqqidine biirataza xelishe desekko haysi biratazika paydon coridi gede akidi desiko haysa mala biratazika asa na7ay keththan danasine keththape karera danas goiza biratazako.

Keetha gaathazan keehi ooratha oyidezi utti deesiko hayssi oyidezi pirda keetha oyide hanizaysako ,hayissa oyidezan asi uttizaysako iza bolla uttidi tumanne wordo shaakizaysako.

Payddon coridi dizza asati anjjo mayoza woykko timirtte onggidi diiza mayoza mayidi be ushshachcha kushshe dhoqqu oththidi hadirssa kushshen waraqataza oyqqidi qaala gellishe iizayssako izzetappe sinththe baggara payddon cori diza affirkka banddiray dizayssako.

Paydzdon corizi diiza asati issi bolla eqqi uttizinne ista gaththani issi addezi be kusheza miichizi haasayish de'es istappe gunde baggaraka polisettika dizayssakko heyssika pirdasa keeththa geetetti xeesetizayssan asi eqqizi diizayssakko

Payzon corizi diza asati keeththappe ki izinne hemetishe dizesekko istappe gunde baggarakka pederaalezi ista gundeni hemetishe dizesekko heyssika tumanne wordzo asa shaakanas issipetetha oychishenne issipe hametishe diza pederaale zakko.

Paydon corizi diza asati madarekezaane eqqizinne ba ushechcha kushe dentizinne qaala gelishe didessekko izappe sintha baggarakka timirte ongiza ma7oza maa7izinne hista qaala gelishishe diza addesi beettishe diisekko heyssi atazazekka timirteza ongizi dizayssi betishe didesekko.

Dalga keeththa gaaththani timirtesa ongizi ushechcha kusheza ba xoqu ooththizi haddirsa kucshesan warqataza oyqqizi qaalaza gelishe diza asash beettishe didizekko hayssi timirteza ongizasati dere gaaththani dhoqu giza go'a asanas immanasi timirte ongizi qaala gelishe dizizekk.

payzon corizi diiza asay uthi wootizi haasayi shi didzekko hayssa asa gaththanekka payzon corizi diiza poolise ma7oza ma7iza asasikka dizeyssekko ista gattan diza metoza birshanass isti haasayishenne dzumma dzummaba ooththishe dizayssi beetti shiddidizekko.

Oorata kedheth woottidi kahi lo'i uttiza keeththazi bettize didesekko heyssika keeththa gaaththan diza dumma dumma miishi beettize didesekko heyssika hemetizasoy kare do'idasoynne dumma dumumae bettizedizekko ista gaththanika korontozi xombeth wootthi diesekko.

pirda keetazani oydezan uttizi xeelishe diza pirjancha addezi dizeyssekko hayssi addezikka asa naa ttumanne wordo shaakanas uth woothtizi dizeyssekko hayssika asa nay yeekkenazan asa nay ufayxanaza baba ooththaneza go7iza pirza immiza keettazakko

Issi addezi be hadirza kuchezan qaala cuchshenteza oyqqi wothtidi haasayish heddideziikko izi maa7izaykka aazye giikko timirte ongizanayti maa7izayssa woykko anjeza maa7oza maa7izinne haasayishe hedideziikko heyssika asa nasi era oddishedide sikko.

anjetiza apila maa7izayssa issi tamareza makizi diza addezi eqqi utizessikko hayssika ba timirteza ongizinne ongizizinne eqqizi dizayssakko hayssika dumma dumma eraza basi shamisinne asa naa tamarsanawunne go7anas diza tamarezakko

Katamma gaththan de'iza buraza pitishenne issi bolla woththishshe diza asati Payidon cori utidesikko hayssa buraza pitikoka geshshateththa naganasinne katameteththas xelanas lo'iza mishazakko hayisikka dhoqu giza go'a katamazassi imizayssakko

Ooge pitiza asi pitoza oykidii issi bolla misileza xellishe dizayssakko hayssikka buuraza pitiza gidikko oogezii xellanasii go'a iimmizayssakko hayssi buurazikka pitetiza gidikkokka harggezateqanasinne dumma dummabata ooththanas go'izayssakko hayssi pitozi

ogeza pitishe diza puxaza oyqqi uttiza asatis dizesikko istika ogezan diza pizoza pitiza gidikko payetetha naaganassinne hargeppe iza teqqanas go7izayssakko heyssika asi diza katamaza gaathappe pithiza gidikko hargezappe teqqizassakko heesi buurazi

Issi dirani qanxeth uttiza maataza issi bolla tookkizinne burize diza kaames yidisakko hayssi kaamezikka buurazi xinqena malanne buurazi asanas harge eheasi issi bolla woththishe dizayssakko hayssi kaamezikka dhoqugiza go'a asa nas immiza kaamezakko.

Buuraza pitiza asati payzon corizi peecaza ohqqizi issi diran eqqizi diyessekko hayssika kasama gathtasan diza buuraza pitiza gidikko hargeppenne dzumma dzumma qohoppe naagizayssakko hayssi buurazikka keehi iitezakka asanas

Keehi dalgga dere gidzo heyssi derezikka katamaza derezakko hayssazanka koronte xompizasan ista gaathani ogey dizayssan paydzon coridzi diza pittiza asati heyssa ogeza pittishenne meccishe dizayssakko heyssika irazi bukkizayssa ogeza meccishe dizakko.

Oge bolla zani buraza kontalezan aaththizi be gongeza bolla woththizi issi addezi sugisezidesekko hayssi burezikka derezasi xeellanassinne derezas harge ehanassi ihida iita burazakko hayssi burezikka picciza gidikko lo7osasokko derese

Keehe githa kaamezani nam'u asati buuraza olizayssa gongeza heyssa kaameza gaaththa yeggi shidizesidekko hayssi gongezikka buurazaza ba gaaththan yegganas go'iza gongezazakko buurazi kasama gaaththappe pithiza gidikko xeellanassinne hargetheqanas go'izayssakko.

Oge xaphoni padon c'orizi diza kaamezan issi githa kaamezi ogezara bishe dizesekko hayssi kaamezikka gundze baggara gonge dzu7a dizeesekko hayssi kaamezikka buuraza dere gaathappe micidinne gecizi efiza kamezakko

Issi adezi qaala aththizayssa ba dunan woththidi maddirekkezan eqqidi assas haasa'ishshene yootishshe dizayssako hayssika issta gaththan diiza mettoza birshshanasi dumma dumma maataza ehanasi hassaishe diiza addezako.

Issi Indo Naya izaka gela'o nazi be kushezan silkeza oykada eqadanne xelashe dawusiko, izippe gunde bagraka fayda giazysi ingilizathora xafeti utidesko, faydazi onatetha waraqata kesanasinne dumma dummaba oothanasi go'iza waraqatazako

Nam'u indo asati be sinteni dijitale mashineza woti wotidi xelishe dizeziko haysika dijitale kardeza woyko onateta woraqata kesanasi go'izaysakko heysika mata wode tophe gata gelizayza ora osotakko heysi.

Oonatetha warqaza tophe gaththan dizayssa erishishe didesikko fisi addezinam7u addezi ba silkeza kushezan oyqqizi bessishenne xaafeza xaafishe didesikko heyssi xuufezikka asa ney nababanasinne oonatetha warqasa kessanas go7izayssakko

digitaale karta kessiza addezi ba kushesa xoqu ooththizi hessa bolla woththi uttizesikko izappe sintha baggara diiza adde ba komputereza xaafishenne ba kontuteresa pilgishe diizaysikko hessika asa nay ba oonatetha karta kessana i go izayssakko

paydaza dizaaleza oonatetha gizayssi amarathora xaafeth yootizosekko hayssika oonatethazi asi awa dere bira gizikkone issa derezan oonatetha bessiti aththanassinne iisayssa miishappe heqanas go7iza oonatetha warqateazakko

keeththa gaththani oydzdzu adzde asati utthi wotizasekko ista sintanikka lapetoppe woykko komputereza gizayssi betihlshe dizayssekko hayssika tamaranas haasiyanassinne cimotumometo pilganassinne birshanas goyida lapetoppesezeseko haysi

keeththa gattazani heedzdzu asati eqqi ootizszekko heyssa asaza gaaththazankka issoy addekko nam7ati indzokko heyssa heedzdzu asaza gaaththazankka issi indzozi be huphezan karetha qoopheza wothaza issi addesi woytho immashe dazukko

paydon corii diza asathi tamarishenne ba lapidoppen diza miisha erishe dizayssakko istafe sintha baggara selbizinesannekka issi indozi haasayishe dizayssa xeellishe deesekko isti diizaykka kekegiza keeththa gaaththani uthi otizasakko

Payizon corizi diza asati oonatetha warqatasa bessizayssa majare kesan asa sinthan eqqiti xeellishe dizesekko ista gaattanikka nam'u asati kare dere asasakko istika paranchazazakko ichaasati qasseka tophe gaaththan diza asatetakko hessika oonatetha warqazasa kessanas go'izayssakko.

Digitaale kartazan issi addenazi nam7u kishe xoqu ooththizi haasayishenne dzummaba ooththish h didesakko hayssi digitaale kartazikka oonatetha asi go7itizanne dzumma dzumma bessani go7iza oonatetha kartazakko.

Madirekezan 2 asat hasa'ishe deseko. Istappe issoy paranjazekko , issoy qase tophiye dere ase dan'zeysako. Istappe guye bagaraka tophiya bandiraz deziko istika tophiyasinne amerkas diza issipetetha minthanas diza hasa'izeko.

Namu'u paraja assati issi misha oyiki uttidi xellishene xomosishe dossona . hayisika tophe gathani xomosishe dizayisa isipetethani hayissa tophe gaderane go'izayiako izika paranija dere assako

Ade asayinne Indo asay issi bolla eqid hasa'ishene tobishe dizaysako , ista gathanka issi paranja adez eqid utidesko. Istappeka gunde bagara azi dize gizaysa gidikon oge bolla eqi utida Kamezika dizaysako , he Kamezika Hathazanne dumma dummaba ehanas go'izaysakko

Keththa gaththazanni paydonni coridi diza asati oyidezan utti oththidi xeelishshe dizayissazakko.isttappe gunde bagarakka payiddon corid diza asati eqqidd xeelishshe dizayisazakko.issitkka banita giddonni tobishshenne hasayishshe dizayisazakko hessikka Gamo duniguza ma'i uttidayi issita gidonn dizayisazakko.

Issi addezi be qoodhezani gamo dzunguza woththi wottidinne be ushechcha kusheni qaala cooshincha oykki wothtidi haasayishe dizayssakko. Heyssi addezikka payzon codish diza istafe gundi asas haasayishinne odishe dizayssakko heyssika methoza birshanas go7izayssakko.

Xoqo gizi diza carko bollani ola horphulezi bishe dizayssi bettishe dizezikko hayssi horphilezekka bishe xuuqi woththizinne dizezikko samazikka izappe keishe dizezikko hayssi ola horphilezikka tophe gaththaninne tophe karera diza deresi dhoqo giza go7a immanesakko.

Goshshancha azazi harmishenne goyshe dizayssi beettishe idizekko izappe gundze baggarakka badalazi yelaga ziddizesekko hayssi bazalazi dicciza gizikko asi maanassinne guya kessidi bayzanas go'izayssakko goshshancha asati hayssa bazalaza maanas tiyatiza wode go'izayssakko

payzon coridi diza asati hessika gamo dere dunguza maa'i wottizayssakko istika bentha kushen cikka oyqqithinne ciishaza immizayssa ekkishenne ufaytishe dizayssakko hessika be hupheni gamo dunguze diza qopheza woththi wottiza asati paydon corizi dizessekko

Issi addezi maddirikezan eqqidi hasa'ishe desseko izzappe sinththe baggaraka oyddu qaala coshshinthaazi izzas dizzayssako hayssika iibettene dumma dumma qaala coshshinthi diizayssa bettishe desseko hayssi addezika assaza tamarsishene asazara tobbetishe dizayssako maderekezi.

Hezzu assathi eqiwothidakko istha gathanika issi indoyi eqa wothazasikko izzaka ba donnani qalla coshizayssa uyqawothaza hasa'shane dumma dumma misha othaze dazusikko isthi xaphonikka dizza adde assayi eqi wothidesekko.

payidon corid diza asati keeththa gaththani maashineza issi addezi odizayssa xellishenne tobushe dizayssakko heyssi mashinezika asa nas go7izaysako ista gaththanika indo asayka adde asayka desikko heysika metoza birshanas go7iza dulatazakko.

Payzon coresi diza asati keeththa gaththani issipe eqqizi ista gaaththanikka issi ajjanazi uttizinne laputhoppeza woykko komputereza xelishe dzidesekko hayssi komputerezikka asa suntha kessanassinne oonatetha warqasa kessanas go7izayssakko.

Ichechu asazi hemetishenne eqqi wootis diizazakko ista gaththanekka issoyka poolis hithakko istafe gundza baggarakka haddirsa baggara ushechcha baggarakka keetasi diizezekko issi diyizaykka keehi xeellanassinne zaanasi lo7iza keetasizakko

keehi coridi diza asati dzuulatha uttizinne ista gigaththani haasayishe dizayssakko istika adde asay indu asaynne kehi kawo oosanchay dzaannati didayssakko ista sintani xarphezazikka dzuma dzumma miishesi dizayssakko heyssika meso birshanas go7iza dzuulathakko

paydon coridi diza keehi githa asaynne kawo oosanchasi keeththa gaththani eqqi wottizinne oydeza be kushe micidi xeellishenne sobishe dizayssakko hayssika asame sobirshanassinne xumma zumma paytethan naaganas sobishe diza asasakko

Issi indzo asi woykko kawo oosanchazi majara kesan eqqa ooththaza ha asayi shiddasikko izippe gundze baggaraka cophe bandirazikka beethchi shiddizikko hessi qasseka izippe sintha baggara haaththazikka haaththa uyizayssi dizessekko hessika go7izayssakko.

payzon coredi diza adde asaynne indzo asay yuushi wottidi dzuulata duulathi she didesikko heyssika benthe giddon diza metoza birshanassinne asa si dhoqu giza go7a immiza haasisha dzuullathakko heyssi duulathikka go7izessekko

Kawo oosancha asathi xarpheesa sinthani tuulatha uthi shedizessekko hayssika asa mithoza birsanassinne tumma dzummaba ooththanas uttiza dzuulatha asazakko istika benthe maxaafa bolla be biira oykqizi xaafishenne tobishe diza asasezakko.

jalga kiththa gaattani payon corizi diza asati be laaputhoppe woykko komputereza nababishenne xeelishe dizesikko hayssi komputerezikka eraza ekkanassinne eraza shammanasi asanas go7ize miishezakko hayssikka tamarize diza asathakko

Keeththa gaththani paydon corethizi diza inddo pederaalezinne adde pederaalezi heethikka poolisetha geetheththidi xeseththizayssi asa sarothatheththaa naaganassi issi bolla uththidi dubbushishenne duullazishee dizeysakko; hayssi duullasezikka issipetheththaa minththanaassi go7izayssakoo.

issi polisezi qaala coshaza woykko pooneza oykkizi kushachcha kushen haasayishe dideyssakko izikka dizay gamo dere heeranakko heyssika kehi dhoqo giza miisha asas odishe dizayssakko poliseti sarosetha naaganas asanas go7iza oosezakko

polisi addezi oydezan uttizi ba xarphesazan be kushe mirki wotizi diyesikko hayssi poolisesikka tumanne wordo shaakanasi asa na bolla qohoy ehenna mala naaganasi teqqiza polisezakko polisekka asa nas sarothetha darsiza ooso qommozakko

heedzdzu marani polisethi ciisan cisan eqqi oothtizayssakko hayssi polisezikka issi petethanne sarotetha dere gaththani gujanassinne coqu ooththiza asa siiqotetha gujanasi tamarishenne dzumma dzumma ba ooththishe dizayssakko hayssi polisezikka dhoqu giza asanas immizayssekko

paydon corii diza oge poolisethi eqqi ootizasekko heyssika kaamezi nam7antho kaamezaara gaythonna mala go7izayssakko hayssika payzonpe coriza asata sookizi qoho asana bolla gaththena mala go7iza oge poolisethakko hisethi

dalga keeththa gattazeni payzancorizi diza adde asaynne indzo asay utti uotizekko istika ma7iza ma7o aazey gikko poolise afelazakko poolise deresi sarotetha immanasi go7iza miishezakko hayssi poolisetika tumanne wordu shaakkizayssa oosozokko

issi addezi qaala curshenthaza be haddirsa kusen oyqqidi materekezan eqqidi haasayishe deedesekko izappe gundza baggaraka polise asati eqqi wottezi iza xeelishe deedissekko hayssi polisezikka sarotetha zeresehanas go7iza asatsekko

Hay dun corizi diza poliseti woykko sarosetha naagiza asathi issi bolla uthi yottizinne xarphezasani majara kessan dizessekko heyssika issifetetha minthanassinne asa gaaththane diza mesoza birshanasi tobushe diza poolisesessekko heysti izikka keeththa gaathan dizessekko.

Cora asay issi bolla eqqizi kaa'ishenne yacishe dizayssakko ista gaaththanka keehi githa kaaleza oykqi ootizi awappe kuya aththishe dizayssakko ista gaaththazanka poliseze ma'o ma'i oothtizi eqqi oothtiza poolisetikka dizayssakko.

Di'oo hattazi oggezara gogishe dizzayisakko hayssa di'oo haththazi aza wodze iri bukkiza wodze yizayssakko hayissi di'oo haththezikka asa na'anne duma duma meddosanne dozza kehi qoha gaththiza haththezako.

Qalameza tiyiza nayti paydon cori utti uttidi keetha sintha coridi doosonako hesape gunde bagaraka paydon coridi diza asay keetha garden utti uttidesiko qalameza tiyiza nayti lo'otetha gujanasinne keetha xeelethanasi koyiza miishazako.

kehi dalga giste gattazani heedzdzu adde asay ekki oottizasekko heyssi gistazikka gakki yoottizesekko gisteza buchizi soo ihiza gidikko asa nay maanassinne dumma dummaba ooththanas go7izayssekko giya kessikko baydzikkokka miishanus immizayssakko heyssi gistezi

oyddo asay eqqi woottidinne wodoroza qanxishe didesekko heyssi wodorozikka esi bonchiza masqalaza xeellisakko istafe gundze baggarakka gamo dzunguza maa'izaynne gamo qophe be huphen wottiza asay fayzon cooridi didesekko heyssika kehey lo'iza miishezekko

paydon corizi diza indzo asathi be kushen warqataza oyqqizi payzon corizi eqqi utizesakko istapeka mangozi bolla baggara dizessikko heyssi asazikka issife kaa7ishinne dumma dumma ba oothtishe dizaza asat takko indo asay asa nas daro go'a immizessokko

jalga keeththa gaaththani payizon corizi diza addi asaynne indzu asay uttidi dzuullasan dize hedzeekko hayssi dzuulatezikka dere gaaththan medhetiza metoza birshanassinne xume dzumma ba ista gaaththani tobanas go7iza juulatezizakko hayssi

Payzon corizi diiza asati keettaza sintazan corizi utti uttizakko istika benthe giddon diza metota birshishiyanne dumma dummaba ooththanas haasayishe diiza asazakko hayssika pooqe sintazan diza keettezakko pookey asanas daanas go7iza keettezakko.

amerka huphe kawozi donar trampeza gisisi xeesettizayssi isra7eele adde kawara issi bolla ekkidinne be kushe oykkidi xeelishe didessekko heyssika isra7eeelessinne amerkasi diza minthatha issipetetha dhoqu ooththanas goyiza siyizakko

Heedzdzu adde asati qorci woththizaweykko gakki wooththiza gisteza cakishenne be baacaza oyqqi ooththizinne heyssa gisteza cakishe disekko heyssi gistezikka asa nay maanassinne tumme dumma ooso ooththanesi go7iza kathe qommozakko

issi paranje attizi eqqi ooththidi xeelli she dizessekko heyssi addezikka hara dere woykko kare dere asazakko paranje asati itiophiya asasa kehi dosizessekko heyssikka issi petetha minthanassinne dichchasa dhoqu giza go7a immiza miishezekko

Daanna hayle maaram dessalene giza addezi eqqi ooththizi xeellishe dizesekko hayssi addezikka godeppe kase tophesi huphe daanna gidizi ooththishe dizesekko ha'i wozeni woxxizinne dotor aabe aamedze giza addesi daannasetha immidesekko.

Issi adera issi indora Xaripheza bolla be kushe oyikizi iza xaphonika tophe bandiri desiko izika assa meto birishidasa tobishe dizayisako

Keeththa gatthazeni issi mashaza payzon coridi diza asay kushe kushera oyqethi oottidi heyssa katthaza qanxishe dizayssakko heyssika issi petetha minthanassinne maanas mal'iza qumaza qancishe dizayssi bettishe dizayssakko.

Iss yelaga na'a duzara qala sintha medireke bolli eqqa uttada qala hasiyashe dawusikoa izaka hasiyashe dizaysi aybe giko ethio telikome mishi hasiyashe dawusiko hasi ethio telikome hary harar hasiyanawu go'iza mabarako

Dalgga katamazan diza keehi lo'i uttida ogezan kaamezi paydon coridi hemetishenne bishenne yishe deessikko. Hayssi katamazi asi daanasinne dumma dumma ooso ooththanas go'iza derezakko. Hayssa mala katamazikka addisaba dere gizayssazan dizayssazakko.

Keehi gitta poqe keethashi betishe dessikko hayssi pooqezika asi daanasi baanas yaanassinne aqanas pe-anas go'iza poqe kethazeko hayssa mala pooqe keeththazikka gammo dire giddon didesikko hayssi kethazikka ka'anas go'izeyssi daanasika go'izeysako

Nayta aayozi be kiyozani naata wotidi bessi shedizayssakko hayssi naytikka keehi gutha naytakko heyssika saketiza naytazakko heyssa saketiza naytasi xala imiza gidikko sakoppe paxizayssakko heyssi aayotikka be hu'en naxalazane mici wotizayssakko

Kaame gaththani payizon corizi diza asati bishe xeellishe didezekko heyssi atazikka guuthanayti gissa asay cima asaynne indzo asay adde asay didesekko hayssi kaamezikka issi zereppe nam7antho zere asanay imethanas go7iza kaamizakko.

keetha gaththani zaannanchawoykko kawo oosanchay issi bolla shiiqidinne tobishenne dzuulashise dizayssakko istappeka issoy esa sinthan eqqi oottidi madara kesan haasayi shedizayssakko isti haasayizaykka dere miishaza haasayizedizisakko

Keehi dalga giyazani hemetishe bishe yishenne bayzishe diza asay beettishe deresekko heyssika ma7oza katha ayfenne dumma dumma qommo misha bayzishenne sammishe deresekko izappeka ushachcha baggarakka asi dizra derezi woykko katamazi beettishe dedesekko.

Dalga bessani dzumma dumma katha ayfe bayzishenne sammishe dizasay beettishe dizessekko heyssika leemisossi bajala muuze timatime apilenne dzumma dumma katha ayfe giya gathani bayzishenne sammishe dizasasi beettishe dizissekko.

payzon corisi diizasay hemettishenne dumma dumma miishaza tooki ooththizi dizayssi bettizayssakko hayssika ista gaththazani paranjazikka dizezekko hayssika dumma dumma asasi issi bolla hemettishenne issi issi miisha ooththishe dizayssakko

Usuppun adde nayti,izetika yelaga naytako. Issi bolla eqqidinne bossi yoossi giza xuufe xaafidine bessishe dizaysako. Hessika issipetetha minthanasinne ka'anasi baanas yaanas dizaysako.izeti dizaysika oge bolani dizaysako.

issi adezi ba tohoza uthiti cogetizinne ba kushesa salo micidi miicishenne xeeli shedizayssakko izappe gunze baggaraka indzo asay adzde asay bahophenqophe woththizayssa ista giddon dizesekko heyssi adezi is addeza xeellishedideyssakko

Salo gu7a giza maa7oza boottazam ma7i wothtizi diza asay beethtishe diditekko ista gattanikka heyssa maa7oza ma7iz benna asayka dizisekko heyssi asazikka addezi dees. ista gattani issi induzikka be uphani qophe wooththaza xeellashu dasikko hessika kasishenne xeellishe didesekko.

Nam'u yelaganayti eqqidi wora gaaththan xeelli shididezekko izappe hadirsa baggazanikka gammo dzunguzazi mitha bollakkaqach woti desekko heyssa nam'u adzdenayta gaaththani issi adzdzenay be huphedichidinne daddidi woti detesekko.

keeththa bolla woykko pooqe bolla nam7u asati qoometh ooththizesekko heyssinne indzonne adde asati qoometh ooththizesekko istape gunde baggara keehi dalga worazi beettishe dizesekko worazappe gundze baggara qasseka bochekka bettizesekko hessika issife dotettiza asati sakko

Keehi dalga haaththazan woykko abba zaani dizayssan bochchazi issappe seke baggara beethise didesikko heyssa abba xaphonikka kaale zaaniza kuutha keethazi kedheti wotidesikko heyssika awazappe aththanassinne hessa haaththazan kaanas goyizayssakko.

Nam7u gela7o nayti be kusheni haattaza oyqi wottizi ista giddon issinna uya shisdezasakko hayssa mala naytikka yelaganayti xeellanassinne beyana si lo7izayssakko istappe issinaka ba uphani karettaza qoopheza woththaza xeella shidewaskko.

kowaase ka7ishe diza yela ganayti beeththishe dizesekko istika key dalga zembazani kowaaseza ka7ishe dizesekko kowaase kaasanchay topphe si xoqokiza go7a immizesekko heyssika yelaganaythazakko heyssika gaamu gagathan dizezanaythakko

payzan corizi diza adde nayti yuushi wottidi maaran maaran issife eqqizi duruza naytha xeeli shedidesekko hayssi duruza naytikka nam7u naytakko kehi guppidinne duridi naytha besshishenne kaa7i shedidayssakko issipetetha mitanas goyizayssakko istika gamo dunguza maa7i wottizessekko

issi indozi bashezani tukkeza tama eeththada sha7asizidasakko hayssi tukkezikka asa nay uyanassinne issi petetha minthanas go7iza miishasakko istife seke baggarakka asay be oydezan utti ootitisekko qasseka korontezikka xompishe diesikko

payizon corizi diza yelaga adde naynne indzo nayti issi mala ma7oza maa7izi issi bolla uttizinne eqqizi misileza dendzishe dizayssakko istafe gunda baggarakka maatazinne keettashi bettishe diisakko hesikka issi petetha minthanasi issi bolla kaishe diza yelaga nayssakko

Yelaga adde nayti be kushesa mici wothtidi be xeessazani ma'oza qach wothtidi xeellishe diizezekko hayssi xoomoosantha naytikka be ma'oza booththa maa'itinne karethasure gixizi didesekko istika issife kaaizinne issipetetha wode aathtishe didesekko.

issi addezi wora gatazan eqqidi be uphani qopphe woththidi issi adussa kaboza be kushe micizi bessishe dihesekko hayssi kabozikka wora gaaththanne haaththa xaphoni dizezekko hayssi addezikka heessa kafoza xellishenne wora gaaththan xomoshishe diyesekko

Issi inddo naya issi adde nasi ayfen maashineza woththada diza tsellashsha dawusuko. Izakka ba lapitooppe nababashenne heza naaza sunththa tsaafashi doosona. He issikka oonatetta Woraqate tsakashenassi go'iza misha koyis.

Payido coori diza tamare nayti onatetha wariqatey kesanasi issi bolla eqi utizi xelishedizako izape sinitha bagaraka onatetha wariqatey adezi sunitha xapishe dizisko Hays tamare naytika payido cooridi dizayis timhirit ketha mayoza mayi utiziko

issi addezi keeta sintezani oonatetha warqaza kessanassi eqqi wottizinne hessa warqazaza xeelli shi disikko izappe sintha baggarakka xarphezazani komputerezinne mashinezi de'sikko heyssika oonatetha kessanassinne jummo dummoba go'iza warqatezazekko

paydon corizo diiza nayti dembazaani hessika keeththa xaphozani maaran maaran eqqi ootizekko hessika oonatetha warqazaza kessanasi eqqidinne issa simtan diiza adeda xelishi didisekko istika be laputhoppezani suntaza xaafishe dizisekko

Maarazanni issidiran eqqi ooththiza addi asaynne indzdzo asay eqqi ooththizinne istasinthani nam'u asati uttidinne maxaafazan bebkusheni biireza oyqqidis xaafishe dizesakko hayssika oonatetha kardeza kessanas go'iza oosezakko.

phayzon corizi diza cima asay yelaganaytinne maaran maaran eqqi oottizesekko istafe ushechcha baggazakka maca asay woykko indzo asay be hupheni laxanaza olizi eqqi ootidesekko hayssi azazikka demba bollani wora gattanin disshesekko istafe gunde baggarakka ista keetey didesizekko

Keeta gattazani issi nayya asa suntha xaafashenne dizitale karte kessanas ooththashedizayssakko izippeka sinthe baggara heedzdzu ojju asa gididinne eqqidi be suntha odishenne yootisheddidayssakko heyssika digitale karte kessanas goyidayssakko.

Kuwaase kaassancha nayti issi bolla c'oridi guppishenne issippe kaa7ishe de7izayssako. hayssa kuwaase kaa7iza naytazikkakaassaza ongidinne xoonidi ufa7ettishe dizayssi beettizayssako. Hayssa mala dicciza yelaga nayti kuwaase kaa7idinne tophphiyay siiqokko giza go7a immishe doosona.

Tophe woxachati xonidinne tophe padiraza dhoqu otidi ufayetishen ka'she dizaysako hays wothachatikka tophe deres dhoqu giza go'a imiza asa naytazakko haysikka ufaysiza misheko

Kuwase meda bolla Gamo dere kaasanchanne wolaytha Deere kaasanchati kuwasezs ka'ishe dizaysako haysatika xoonanasinne xoonetanas ka'ishe dizaysako haysi kaasazika wanca ekanasi ka'iza kaasazako dhoqu Giza go'a asa nasi imizaysako kuwasey

kowaase denbazan issi yelaga kowaase kaasanchazi ba kuheza micizi woxxishe didesekko izappe gundze baggarakka payzon corozi diza kowaase denbazan eqqidi xeellishanne xomoshizi diza kowaase asasi didesekko hayssi naazikka diccisi goydessekko

Bokiseza warethiza nayti nam'u nayti waretishe dizayssikko heyssika xoonanassinne ista xabon diza asay ufayxanassinne ka'anasi bokisetishe woykko waretishe dizayssakko hayssa waranth waresanchasikka xooniza gizikko wancaza ekkizayssakko.

kuwaase demba bollani kaassancha nayti hessika yelaga nayti isporteza ooththishe dissekko hessika isporteza ooththizi kowaase ka7anassi giigetishe dizayssakko kaassancha dembazikka kehi dalgi ooththizayssakko.

kuwaase kaasancha nayti suutha mara daaniza ma7oza ma issi bolla maa7i woththizi istafe gundze baggarakka daannati eqqi woththizi ba hupheni qophe woththizinne xeelishe diza asasakko istika dizay kaasa demban dizesekko hayssi guutha naytikka kowaasye kaa7idi tophe dichchasi dhoqo giza go7a immiza yelaga naythazakko

issi kaasanchazi be huphezani booththa maray dizayssati wothidi xeelishe didesikko iza sunthayka oone giikko nemarjuneda geetettizi xeesetidesikko iza dereykka brazile geetettizi xeeyshitiesikko hayssi kaasanchayka keehi erancha kaasanchazesekko

Issi addezi yelaga naaza be maa7u huphen qalami oththidi yeekkanan izayssa zorishenne naas ozishe dizayssakko hayssika kowaase zembaza xellishin bettizayssekko istafe gunthe baggaraka fayzon coriza asay xellishe dizaysiqo kowaase dembane.

Keyta zemba bessani payizon jorizis diza cima asay guthaneti indzu asaynne addi asay isportheza be kushesha micidi oothtishenne kuppishe dizayssakko isporthe asa naa payatetas dhoqu giza go'a immiza miishezakko istafe gundze baggaraa keethtikka dizeyssekko.

issi toppe woxxanchazi woxxishenne tophe ma7oza maa7izi woxxishe dizessekko hessika izikka cawathi wottidi dzaaburishe woxxishe dizesekko hessika tophezi wancaza ehanas kehi minnizinne goobizi woxxishe diza naazakko hessi

kowaase kaasancha nayti kaasaza xoonizi wancaza xoqu woothtizi durushenne kaa7ishe didaysakko hayssika keehi dhoqu giza ufaytha asa wozna gaththan medhiza miishakko wancazi asa naassi dhoqu giza go7anne ufaythanas kaanas maaddizazakko

Dumma dumma qaala minththancha waraqatazi bettishe de'ese. Hayssi qaala minththncha waraqatazikka yeththa yexxisanassi nuni be'iza miishsha xeelanasinee dumma dumma ba ka'anasi ga'iza qaala minththanch Waraqatazakko.Hayssika matta wode yidaysakko.

Suutha malathiza ke phooliza kaamezi beettish yeddidisekko hayssi kaamezikka asa efanassinne ehanasi keehi dalga oge efanas go'iza kaamezakko kaamey asa naasi dhokukkiza go'a immizas miishezakko.

wozorezi bayna haytha susinthizi petishe diassakko heyssika nam7azakko haydirsa haythanne ushacha haythan wottizayssakko heyssi ka matha wode woykko ooratha wode yizayssakko hayssa sistanthaykka guutha saathiyan kehi daroba siyanas go7izassakko

Qalame paccincthazi beettishe didesikko hayssi qalame paccinthazikka keeththa bolla tiyanassinne dzumma dzummaba meraza mexanassinne lo'ethanas go'iza piccinchazakko hayssi qalame piccinthazikka gamo dereyran bayzetishenne ooththishe diizayssakko.

Oge bolla diza keeh Gita kamez betishe dizayasako. Hays Kamezika paydon corid diza asata issi dereppe nam'antho dere efiza Kameziko. Hays Kamezika be gathan paydon corid diza Kamezako. Asa go'a dhoqu otid imizaysako gays kamez.

Ketha gathazan paydon darid diza Indo asayinne Ade asay simintoza bolla uti utid be silkeza xelishe duzysako istappe gunde bagarako issi adez eqid kareza xelishe desko . Hays kwthazika xelanas keh lo'idinne murutiza kethzako

Nam''u yelagga injjo naytti simitilo bollan utti uttidosonnakko. hessappe gunde bagarakka keehi Gita machine dizayssakko.heyssikka izappekka gunde baggara issi adezi ba kuushshe qalam'i woththizinne eqqi uththizi isttaza xeelishe dizayssakko.

Kehi giita kaamezan payddon coori diiza asay gellanasi xaaphon eqqi uttideseko hayssi kaamezika gaxxan diiza asaza gaathan gelssidi effiza kamezasako hayssi kaamezi issi dereppe nam'antho deere asa nas effanas go'za kaamezako hayssi.

Keehi gita kamezi heessikka siminttoza tookiza kaamezakko simintto gongeza xaphon ekki wothtidinne simintto imishenne ekkishe deesikko hayssa mala gongezii keehi dalgga siminttoza oyqi uuttidinne wudeppe go'in go'ettanaw madizanne gongezanne kaamezakko

Kathama gaathazan woyko dere gaathazan diza oge bola issi kaamezi bishe de'esiko haysi kaamezika asa issi boothape hara bootha efanasi go'iza kaameko heysika baajaje heetetidi xeetetiza kaamezako haysi heysika go'izaysako.

Keththa gaththan be lappitope oyqqidi xommosishene xellishe diiza asi betishe desseko hayssa lapitope xaqamoykka dijjitalle karttazi dizayssako hessika oonatehtha karttaza woykko oonatetha waraqataza kesanas goizayssako.

Keehi Gita nam'u kaamez eqi utidesko, hesa kamezappeka sinthe bagara issi guutha nayi be gareza oyki utid lagishe desko, haysika iita mishanne dexiza misha tokanasinne dumma dummaba oothiza mishazako .

Payzon keehi coriza asathi waare gonggeza woykko haaththa gongezani bishenne kaa7ishe dizzeysekko; hayssi gonggezikka issi dzereppe nam7anththo dzere asa naa aaththishe diza gonggezakko; hayssi gonggezikka dhoqqu giza go7a asa nassinne dzumma dzumma miishshaa aaththanassi go7izeyssakko.

Payzon coridi diza keehi gitta kaamezi cugan cugan eqqi utizikko. Heyssa kaameza sinthanikka nam7u nam7u addi asati eqqi utizi xeellishe dizekko hayssi kaamezikka issi dereppe nam7antho dere asa naa efanasi go7iza kaamezakko.

Katamaza gartazan diza ogezani payzon corisi diza asati maatha milatiza saykileza laaggis shidizisekko hayssi saykilezikka bolla payetethanne hargeppe theqqanas go'iza saykilezizakko hayssika cimmiza asaynne guuthanayti laagganas go'izayssekko.

biitta bookkishenne oge medhishe diza kamezi bettishe dizesekko hayssi kamezikka kehi dhoqu giza wolqazi dizesekko oge bookkanassi olla kessanassinne dzumme dzume ba diza metho birshanasi go7iza kamezizekko izikka wora gaathani dizesekko

carko bollazani horophulezi paallishe dizayssi beettishe didizikko hayssi horophulezi payzon corizi diza asa kare kessanassinne toophe gaatasi issi bessape nam7antho bessa hemethizayssakko hayssi horophulezikka kehi coqu giza miisha asa nas koyzayssekko

Katamaza gaattazan diza ogezane nam'u nayti motoreza laaggishe dizesekko hayssi katamazikka ase jaanasi baanas yaanassinne issife jaanas go'iza katamazizakko hayssi katamazaza gaattazan diza ogezikka shuchchesuppe giiyiza ogezesakko hayssika motoreza laaggishe dizesekko.

Itophiya geetethi wottidi ingilizatora xaafettizayssi beettishe dizessekko itiooppe keehi dalga derekko itiophe gaaththan diza asaykka paydon keehi dalgizi dizesekko indu asay addi asay paayye asaynne hargancha asay dizessekko

ogezi hessika kaame hmettiza ogezani issi kaamezi bishe dizesikko hessika katama gaattazan diza ogezakko ase hemettizay kaame emettizay dzumma dzumma oge medheth wootizesikko hayssika xeellana si go7izayssakko hayssi kaamezikka dzumma dzumma qommoza tookizi asa go7iza kaamezazakko

katama gaththazan diza ogozi ase metizayssane issi addezi ba saykileza laaggishe dizayssakko izappe gundze baggarakka payizon corizi diza sayki laaggiza asati laaggishe dizakko soho mettiza asekka diyesekko izappe gunde baggarakka poqa keeththozikka betishe diezekko

togetha ministere gizayssi beettishe dizesikko hayssi togetha ministerizikka kaamezi horphilanezinne dzummo dzumma haaththar biza gongezi hemettizayssa goyiza miishasakko hayssika iithabaydizkko hessa kaamezakka giigessanas kaameza methoka birshanas goyiza ministerezekko

ooracha kaamezi qelxixi oothtizi eqqi ooththizisekko hayssi kaamezikka asa nay issi dereppe nam7antos dere baanas go7iza kamezasekko hayssi kaamezikka xeelanassinne dzuma dumoa ooththanas keehi lo7iza kamezesokko hoyssi

keehi lo7izinne cilili woththiza kaameti nam7azi beetishi dizikko izappe gundze baggarakka asi keethazinne dzuma dzuma mishe diidesekko hayssa kaameza bollanekka keeh lo7izinne malaliza ciishshadi diidesekko qashecthizi woththizesikko heyssika eketizasinne galettiza zi ka7anasi diza kaamezakko

Ooge bollazani bishenne ishe diza kaamezi bettishe deezikko heyssa kaameza suntazikka aaze gikko bajajje geetettizi xeesettizayssekko hayssi kaamezikka asa naa ushachchanne haddirsa efanasi go7iza kaamezassakko asa naykka heyssanzan bishe deizesekko.

issi ogeza bollani biittasa eishenne efishe idiza kaameshi beettizi hidesekko istafe gundze baggarakka ogeza medhiza kaamezi ogeza medhishenne giigisishe dizesekko hayssika asa ne hessa ogezara himethanassinne dzumma dzumma ooso ooththanas go7iza ogeza medhishe dizesekko

biittas bookkishenne be dunan tookkishi diza kaamezi beeti shidizekko hayssi kaamezikka diza metoza birshanas asanas go7iza kaamezizakko hayssika ogeza medhanas dzumma dzumma ba ooththanas go7iza kamezizakko hayssa mala kaamezikka phogiza go7o asanas imizessakko

keehi cililizinne malalizi diza kaamezi oge doonan eqqioothizesikko hayssi kaamezikka ooratha ciishshazi iza bolla afelaza bootha afelazan qasheti oththizi didessikko hayssa malagtikka ekkizanne geliza asati hessa makina bizinne ka7iza misakko

Keehi gita biratha goyetha kaarezi zarphezaara bishe dizezeekko heyssika zarphezikka keehi gita shaafazani haaththi gogise diza zarphezaara kaaresi aathtite zezeekko hayssi kaarezikka payson corizi diza asa issi dereppe nam'antho zere aaththiza kaarezeekko.

Issi naazi kame gongezane eqqizinne issi addeti miishaza immishenne dzumma dzummaba ooththish diesekko hayti miishazikka mizabanne uyizabakko istafe gundze baggarakka keeththa gaaththan diza asay eqqizinne xomoosishenne xeellishi didesekko.

Pooqe keettazi bettishe deesekko hayssi pooqetika keehi dalgidi xoquqidi axuqu otizayssakko hayssa pooqe gididazeka woykko pooqe gaaththazanka diza asi paydon coridi dissekko hayssika asi daanas maanas uyanes aqanas peqanas goyza poqe keetazzakko.

keeh gita keeththaza woykko pooqeza gizi xeesizayssi beethchish diesikko hayssi pooqezakka keexxizi asas baydizaza asas erishish heddizayssi warqasisi beeththizesikko heyssika asi dzaanas maanas uyanassinne issife daanas go7iza keeththazazakko

Maaran woykko citan payzon corize diza poqe keeththazi beettize diezekko iza isirikka izappe sintha baggarakka dembazi asi ka7anassinne dzuma dzumaba ooththanas hedizayssakko hayssi pooqe keeththazikka asi daanassinne maanasi go7iza keeththazakko.

issi indzuzoy issi addezi ba oyqqa wotiza warqataza imma shidasikko istina aykka hessa warqataza oyqizi xeeli shidizesekko heyssi addezikka be huphen qophe woththi wootidesekko istafe gundze baggarakka issi addezi be kushe qalam7izi wothi wootidesekko

keehi dalga keeththa woykko keehi gita keeththa sinthani gutha booththa keeththaza qanthan keedhethi utthiza keeththa gaaththani payzon corizi diza asay ista gaaththan dizayssi bettizessekko hayssi keeththazikka pooqe geetettizi xeesedizessekko ista gaaththanikka cora asay dizeyssekko

dalga biittaza bookkishenne dzuma dumma ba ooththishe diza kamesi beettishi didesikko heyssa biittazakka efishe ehisi diza issi kamezi bishe didesikko heyssa biitta gaaththazan bookketizaynka oosa wuotizaynne keeththa keexxiza asay beettishi didesikko

Matazi doli wotiza dembazine putezi doli wotiza putezi betishe dizaysako izape gunze bagaraka poqe kethazi betishe dizaysako haysi poqezika asa na'i Danas banas yanasine issipe danas go'za poqe kethazako.

Dalga keetha gathan I maxafeti dizaysako haysa maxafezaka issi addezi uttidi nabbabishe dizaysako maxafe nababoy asas era shamanawnne asa na go'iza diza maxafa keethazako haysi maxafa keethaza timirte keetha naytas go'izaysako.

Indo asay Ade asayne gita asay oydezan utiwotidi has'ishene tobishe dizeziko ista gatanika maxafaza oykidi woti xelishene tobishe diza asay desiko dulatazika asa naza go'izazako istika dunguzaza ma'izeziko

Timerte pacenne pilata ooso gizayssi amarathozanne ingilizathora xaaweth utthizayssekko izafe bolla baggarakka heyssa qoncizayssi bandirezinne dumedzumabi diizhaysekko hayssika tamare nayti eranassinne ista giddon diza meso birshanas go7izayssakko.

Timirte keetaza pengeza heyshtsika qorqorozan axxareti yootizidayssakko hessape gundze baggara aazi beetti eggikko kehi giza keeththazi heyssika pooqeza gizi xeesizayssi beettisi hiddi hizekko hayssa keeththazanka tamare nayti tamaranas baanas yaanassinne naabanas go7iza keethezakko

Issi geela'o naazi eqqaza xeella su hizazikko izakka timirte keeththa ma'oza ma'awotta zuikko izippe gundze baggarakka pooqe keeththazi betishi diessikko tamariza nayti sinthappe tophes dhoqu giza goha immizayssakko istaka eraza shammaza asa nassa go7anas hessakko.

payzon corizi diza addi asaynne indzu asay cirancitan ithi wotizesekko heyssika estii dizay biratazi ista sinthappekka dizayssekko istas gundzezanka qorxokoza kexeth wotiza keeththazi dizeseekko hayssi qorqozzikka iri bukkiza wodeni haaththappe teqqizessekko

Keeththa gaththani tamarishe diza guuthanayti bettishe desikko ista gaththanekka issi astamarizi ista tamarshishe dizessikko guuthanayti era shammisha gizikkonne tamariza gidikko sinthappe tophe gaththan diza mesoa birshanassinne dumma dumma gu'a immanasi diza asathako seysi tamaris

keeththa gathani nam7u addeti maxaafaza oykkizi issi naassi wothishe dizesekko hayssi woythizikka tamariza nayti minanassinne keehi boya tamare gidanas go7izayssakko hayssi maxaafaza nawbisikkoa eraza shamizessekko nuni

tamariza keeththazan issi astamarezi tamare naytha issi dirani shiishshi wottidi tamarsishenne issi miishe bessishe dizayssakko heyssika tamare nayti eranassinne ba dere asa go7anas si immiza tamare qommokko

anjetiza nayti woykko timirte ongiza nayti paydon corizinne anjo maa7oza woykko boncho ma7oza maa7idi issi bolla uttizinne eqqidi misilezan dentishe diyesekko istafe gunde baggarakka isti diza pooqe keeththazi diyesekko heyssika lo7izayssakko

Kaame oogezi bettishe de'esikko hayssi oogezikka oosettidii gigiddi ooratizayssakko hayssa oogera kaamezi issi dereppe nam'anththo dere eepanas go'iza oogezkko hayssi oogezikka miizayinne dumma dumma miishshatti heemetanas go'izayssakko.

Isi atesi ba kusheza mirqi wottizi eqqidi xeelli shedidessekko hayssa addeza gundezarakka keeththasi worazinne dzumma dzumma miishazi beetti she didesekko hessika gaxaren diza keeththaza zaanizayssa keeththazzakko.

Paydon coree diza goshshancha azazi biittaza bookkishenne ogeza medhishe didezekko istika bookkishey dhoyllezaara zaafa zaaranne akafazaara bookkishenne biitta kessishe giigishishe didezekko heyssika bentasi diza meto zigganasi oothtiza miishezekko

Heedzdzu adde asati ogezani hemetiishe didessekko hayssa ogezanikka payzon corizi diza kaamezi bishenne ishe didesekko hayssi kaamezikka asa naassa ordiza zeexo miisha thookanassinne tumma dzumma go'a immiza kaamezakko.

Haaththa tuboza oyiththishenne medhishshe diza asay beetteshe desikko hayssi tubozikka haththezi gukena mallanne dumma dummabba itetena maala gi'iza tumbozakko haththi asa nas dhoqu gida go'a imizassakko uyanassi metanass dumma dummaba oththanas go'izaysako

ichashu Asati ista Gidon Eqidi tobishene hasayishe Dizaysako istape gunde bagara Kethazika de'ezaysako Heysi asatika Ketha kexiza Asati Xellishe Hanazako haysi asatika Ketha kexida Asa nasi imiza Asatako

Simintope osetida bombazani jarkanezan hathe duqashe hadirsane bagane ushacha bagan wothida diza naya betashedizasako haysi hathazika utanas mecetanasinne doza ushanas go'iza hathazako

kaame zaani haaththa tumbozi payzon corizi didessekko hayssi tumbezikka biretaza zani oosothi yootizesikko hayssika haathteza issi bessappe nam7atha bessa efanasi gukkena malassinne dzumme dzummabay moorezanesi nangiza tumbezakko hayssika go7izessekko

dembazeni diza puuseti moki oottizissekko hayssa pe usesa gaattesanka issi waarozi simintozani mer7eti ootizisekko hayssi waarozikka haattaza ifanassinne ehanas go7iza waarozssakko hayssi puusetikka dicciza gidikko asa na go7izessekko

simtozan ooseth uttiza bombazappe haattazi wodhdhishe didesikko heyssika heedzdzu bombazan haaththaz hiddzuzeo wodhishe dziesikko hayssi haattazikka asa nay uyanas bolle meethanassinne miiza ushshanass go7iza haatazzakko hayssi haathtazikka doozaza ushshikko go7izeyssakko

haattaza duuqasha diza jarkaneza issi geelawozi oyqa wotazanne haattaza duuqashe dazakko haatti asa naas uyanas go'iza miisazakko harayzi qasse aaza maadize giikko meheza ushshanassinne ma7oza meecanas go'iza hatazakko

Nam'u asati eqqi ooththizsakko izappe gundze baggarakka keexxasi biithe booketizi keexxathi yedidayssakko hayssi keeththazikka biretazanne simminthozappe duma dzumabappe kexxetiza keetthazakko hayssa malaykka dhoqu giza go'a keeththasi minotasas immizayssakko

heedzu keetazi ooratazi beettishe didesekko istappeka gundze baggara dizayssi ista gaaththani maashinasi dizezi beettizesekko hayssi keeththazikka asi daanasi be koyiza miishasekka hessa keeththa gaaththani wothanasi go7iza keeththazakko hayssi keeththazikka gamo dereran dizessekko

biretan diza haaththa tumbozi keeththa garsan dizayssi beththisi heddizasekko haaththa tumbozi haaththaza issi bessappe nam7antho bessa efanas go7iza tumbozakko hayssika haaththay asa nas uykko go7izanne dzumma dzumma meheza ushshizanas maaddiza haattetakko

Issi indozin jerkanizan hessika haatha dzuuqashe dizayssa gundze baggara dzaannashi xelishe dizayssakko istika dzunguzaza maa'i otezakko ista gattanika nam'u adde asati behupheni qophe woththiinne dzuuqishe haaththa xeelishe dizasakko.

ooratha mashinezi issi addezi dzoo7idi beshishe dizayssakko hayssi maashinesikka dalga oosoa gutha woden asa nas ooththizi immiza mashinezezekko heyssika istafe gunde baggarakka mithazika haaththazikka dizayssekko

issi gele7o naazi ba jarkanezaani haaththethu duqashe bombazan deezezakko hayssi haaththezikka asa nay beessi uyanassinne maa7o meecanassinne miizaza ushshanas go7iza haaththazakko hayssi haaththezikka asa nas dhoqu giza go7anne zaanas go7iza miishezekko